Obudde bwa kawungeezi, enjuba egolooba, ku nnyanja tekuliiko mayengo, amazzi mateefu, n'ebire waggulu birabika bulungi.

Kkapa enzirugavu erina amatu agaabangalala n'obuswiriri obuwanvu etudde ku ttaka okumpi n'ekyuma era w'eri waliwo n'ejjinja.

Omukyala eyeesibye ekitambaala ku mutwe gwe, ayambadde obukomo obwalukibwa mu butiiti ku mukono gwe, aweese omwana n'amusibako akasuuka era omwana ono yeebase.

Ebinyeebwa eby'empogola ebifumbe ebimu bisusiddwa. Birabika bulungi biteereddwa mu kasowaani ak'ebbakuli era nga ka bbumba bagenda kubirya.

Ennyumba erabika obulungi eyaserekebwa n'essubi oluggya lwayo lulimu omuddo omusaawe obulungi waliwo n'omuti. Okwetooloola ennyumba waliwo emiti emirala egiwererako ddala.

Omubisi gw'enjuki gwakungulibwa ne gusengejjebwa ne guterekebwa mu mikebe emirungi era ne kuteekebwako obupapula n'ekipimo kyagwo.

Omusajja ayimiridde ng'ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu, ayambadde akakomo ku mukono gwe ogumu, ate ku mukono omulala ayambaddeko essaawa era akutte essimu anyiga.

Ente ziri ku ttale zirundibwa, ezimu zirya omuddo endala ziyimiridde, ezimu ziyina amayembe amawanvu okuzaama gatiisa.

Omusajja akutte bendera eriko langi eya kiragala n'enjeru agiwanise waggulu mu mukono gwe, emabega we waliyo emmotoka eziriko abantu n'okwetooloola waliwo abantu bangi nnyo ddala.

Omukyala ayambadde ebyokwewunda ku mutwe gwe, ku matu ge, ne mu bulago bwe era ebyokwewunda bino byalukibwa na ngalo nga bakozesa obutiiti obw'enjawulo.

Abantu batambula nga bava ku nnyanja. Mu nnyanja kusimbyeko amaato agawererako ddala agaakolebwa mu miti era kuliko abasajja bangi abavubi. Ku mabbali w'ennyanja waazimbibwawo amayumba ag'emmuli n'ettaka.

Ente eya langi eya kitaka eyimiridde erina amayembe amanene ddala era nga mawanvu nnyo, w'eyimiridde waliwo akayumba akaazimbibwa mu mbaawo ne kaserekebwa n'amabaati era emabbali w'ekkubo waliwo amayumba agasulwamu .

Ennyumba enkadde eyaserekebwa n'amabaati agaatalagga yasiigibwa ne langi enjeru ne langi enzirugavu n'amadirisa gaasiigibwa langi eya bbululu.

Abalambuzi basatu, abakyala babiri n'omwami omu batambula nga bayita mu kkubo eririko emiti eruuyi n'eruuyi, batambula nga bakutte emiggo mu mikono gyabwe.